Purani yeimba ichiri papepa. Yakataridzwa mativi mashanu. Pamusoro, kuruboshwe, kurudyi nekurutivi.

Mudzimai akagara pasi. Akapfeka hembe tema pamwe nemudhebhe mutema. Akarukwa vhudzi dema. Mukadzi uyu mutsvuku.

Nhandare yenhabvu ine vashandi vashanu. Kumashure kwayo kune mahofisi eruvara rwepfumbu nechikwangwari chanyorwa zita redhiringisi chine ruvara rwedenga.

Zvinyoreso zvevana zvinoshandiswa kunyora mifananidzo yakasiyana siyana. Zvine mavara akasiyana siyana.

Gedhe rakavakwa nezvidhinha rine zvitaera zvakanaka, miti minyoro, mugwagwa.

Mukadzi akaisvonaka anebvudzi dema rakarukwa anerimwe bvudzi pamusoro pake ritsvuku akapfeka zvichena pamwe nemhete chena anetsiye dzirefu.

Motokari zhinji dzakapakwa panzira yevhu. Kushure kwadzo kune imba nezvidhinha zviri kuruboshwe kwemotokari.

Komichi yegirazi ine chimwiwa chitsvuku pamwe nekekumwisa keruvara rwebhuru.

Mudzimai akapfeka mapata pata eruvara rutsvuku akatsika pasi. Akapfeka hembe ine ruvara rwembada. Mudzimai uyu haasi kuoneka musoro wake.

Mureza uripamusoro perusvingo. Mureza unemavara matatu. Tsvuku, chena pamwe chete neruvara rwegirinhi.

Shangu mbiri dzakasakara, shangu idzi dzine ruvara rwepingi dzakagadzikwa pasi pane mavara akasiyana siyana bhuruu, chena pamwe chete netema.

Vatambi venhabvu vatanhatu. Wekutanga kuruboshwe akapfeka zvitema. Wechipiri akapfeka zveyero nechitsvuku. Wechitatu akabata bhora uye akapfekawo chegireyi nechitsvuku. Wechina akapfeka cheyero nechitema. Wechishanu akapfeka chitsvuku, cheyero nechitema. Wekupedzisira akapfeka chitema.

Miti ine mashizha egerinhi. Miti iyi yakawanda. Kuseri kwayo kunoratidza kuva nechivakwa chiriko. Miti iyi ine michero michena.

Ngarava ichena yakaratidzika seyakasakara. Iri pedyo nemba yakanyorwa nemavara matema.

Pasi pakagadzirwa nesemende kuruboshwe kuine mabhanana ari mukadhibhokisi anotaridza seari kutengeswa. Kurudyi kune mumvuri wemunhu zvichida akatora mufananidzo uyu. Nechekumberi kuine kombi.

Masitepisi ekukwira nawo mudenga. Ane zvekubatira zviri kuruboshwe. Zvakagadzirwa nepuranga zveruvara rinenge ivhu.

Mashizha emufarinya akawanda ari pazvirimwa zvemufarinya. Zvakarimwa mumunda mune sora riri pasi pezvirimwa izvi.